xam e rek moo di ANACIM <inhales> ndax li nga xam ne rek moo di changement climatique doon na réalité
waaw <hesitation> Seydou changement climatique defe naa nit ku nekk mu ngi koy sentir si boppam ndax léegi tàngoor bi métti na méttiwaay goo xamante ni ren mesuré nañ 47 degré si ker à l' ombre à l' ombre comme boo toogee si ker nga am 47 degré fii si Koungheul loolu mosu fi am man j' ai duré ici yàgg naa fi trop mais mosuma fi relevé 47 degré mais ren si mois d' avril bi relevé naa 47 virgule 2 degré kon loolu vraiment dafay wane ni coppite am na yaa ngi dégg 2000 <hesitation> 2017 am na ngelaw bu fi jaar ngelaw loo xamante ni lu mu yàq fii kenn mënu la wax lan la lu mu yàq si dëkk bi bëri na am na école yoo xam ni dafa naawal seen toit am na <hesitation> ñoo xamante ni ngelaw li bi mu dóoree maanaam seen i zinc ak seen i càkkaar ñoo ngi ko gisee ji à 5 kilomètres ñooñu ñëpp dafa doon ay mbir yoo xam ne day wane coppite jaww ji Seydou léegi taw yi bëri nañu lool parce que bu njëkk ba daan na taw mais 100 milimètres da ka daan séddale maanaam 100 milimètres mën na ko séddale si 4 jours wala mu séddale ko si 5 jours wala mu séddale ko si une semaine mais léegi da ngay am 24 heures 100 milimètres 100 milimètres léegi da nga koy am en 24 heures téeméeri milimètres léegi moo tee moo moo yomb a am te boo xoolee téeméeri milimètres amul njëriñ xam nga

ndox bi nga xamante ni moom mooy dugg si suuf <noise> parce que pluviomètrie dafa am réelle mooy taw bi nga xamante ni moom nga natt mais pluviomètrie éfficace bi nga xamante ni moom mooy <hesitation> moom mooy jëriñ gàncax gi du ay tawu 100 milimètres moo koy joxe <noise> pace que ay tawu 100 milimètres tey maanaam ruisselement bi mooy ëpp li nga xam ne day walangaan di dem si xur yi wala muy di walangaan di jaar si yoon yi loolu moo si ëpp mais pour dugg pour si suuf si du doon loo xamante ni dafay bëri donc yooyu yëpp ay mbirum coppite jaww ji la yaa ngi dégg bon coppite jaww ji aussi dañu koy gis si woor yu bëri yi mais daaw presque toog na un mois yoo xam ni tawul après les premières pluies am na ñoo xamante ni dañuy jiwaat am nañoo xamante ni dañu yàqule am na ñoo xam ni dañu découragé mais ñooñu ñaata personnes la ñu mais ñooñu seen tool bu baaxoon fan la mën a indi sa économie réew te changement climatique moo leen yàqal donc tey changement climatique ñu ngi koy gis si lépp tey boo demee tey ba Saint-Louis boo demee Ndar tey géej gi fi nga xamante ni foofu la tolloon dafa avancé am na ay béréb yoo xamante ni ay terrain football ñoo fa nekkoon xam nga ay béréb yoo xamante ne ay bérébu loisir la woon tey yooyu yëpp ndox mi jël na leen donc yooyu yëpp mooy mbir mi nga xamante ni day wane changement climatique bon léegi <hesitation> changement climatique boobu nag li ngaxamante ni moo gën a moo gën a ñor baykat bi baykat bi li ko gën a ñor ak sàmmkat bi si changement climatique mooy ñu mën a def adaptation ñu mën a dëppoo ak changement climatique mais pour nga dëppoo ak changement climatique foog nga comprendre climat bi ba pâre te comprendre climat bi mooy que ngay jël informations métérologiques déglu rajo Koungheul ñu la koy jox ngay xam maanaam fan la jaww ji di toll yaa ngi dégg <noise> donc moom li ko war a gën a ñor mooy si wàllum jiw bi ak si wàllum climat bi laata nawet bi di taxaw ñu laajte ñaata lay taw parce que ñaata lay taw boobu mooy tax nga mën a am koom-koom si activité bi ngay def mooy tax nga mën a am koom-koom si mbay mi ngay def parce que tey bu ñu la nee dina taw 400 milimètres wala 500 milimètres si 90 jours yow xam nga ni semence bu 90 jours ngay ngay dem jëndi bu dee dañu la ne dakoy ëpp nga dem jël bi ko ëpp bu dee dañu la ne dafa yemamaay nga dem laajte ji agriculture nga xam ban moo yemoo ak nawet bi nga xamante ni moom la météo déclaré c' est que loolu mooy tax nga muslu si changement climatique leneen li mooy dafa am lu bëri loo xamante ni léegi dañu koy gis maanaam dënnu yi nu muy wàcc si nit ñi dafa bëri <noise> si atam déggoon nañu ko Darou Mbayeen beneen at mi ñëwaat ñu dégg ko Gént Pathé yaa ngi dégg temps yii paase si biir mois de juin loolee ñuu ngi ko déggee si benn dëkk bu nekk wetu si côté Koumpentoum te loolu yëpp li koy indi mooy soppite jaww ji donc vraiment ay mbir la yoo xamante ni dafa am mu doon ay <hesitation> ay effet yoo xamante ni <hesitation> dañu koy dañu kos gis di ko seetlu ba pare di ko sentir donc lenn rek mooy solution bi ñu mën a dëppoog moom nan nga mën a dëkkeeg moom loolu mooy ngay déglu xibaaru météo yaa ngi dgg

voilà
jërëjëf <hesitation> am na solo am na solo ndax mën nga ñëwaat si prévision climatique yi weer yii di ñëw
waaw weer wii di ñëw ñu ngi séntu ay taw ay taw yoo xamante ni vraiment alhamdulilah dinba doon taw yu yu taw yu taw yu takku incha ar allah te tamit woor yi tamit vraiment bon yaakaar nañu ni woor yi dana bëri lool waaw saa yu amee coppite aussi nañ ñëw maanaam wax ko population yi
<hesitation> <hesitation> <hesitation> foofu it am na solo <hesitation> am na solo comme ni nga koy faral di waxee saa su ne xam naa ne it booboog léegi am ñuy woote si téléphone bi xam naa danañu leen jël <inhales> waaye ñu ñëw rek si laaj bi mooy ñi nga xam ne ñooy producteurs yi saa su ne rek dañuy laajte lu jëm rek si wàllu <hesitation> information climatique waaye tamit ñu mun koo am si ay gox maanaam kenn ku nekk bëgg a xam li nga xamante ni moom mooy xew sa diwaan <inhales> <hesitation> si gox ba nga ne si commune ba nga nekk wala si dëkk ba nga nekk loolu tamit <hesitation> ban taxawaay la si ANACIM di jël
waaw xam nga ñun ANACIM maanaam <hesitation> suñu jubluwaay mooy la diffusion de l' information

yaa ngi dégg donc léegi dafa am information météo dafa doon loo xamante ni ñëpp dañu koy soxla wante dafay am ñoo xam ne dañuy nekk si béréb yoo xamante ni du ñu mën a jot xibaaru météo wante yooyu yëpp ñu ngi siy xalaat parce que doo ne dañuy dañuy am na ñoo xamante ni dañuy jot message par texte yoo xamante ni par message lay doon bu ñu bind la mën nañu ko bind si nasaraan am na ñoo xamante ni dañuy jot message yoo xamante ni maanaam vocal la vocal lay doon donc sa téléphone day sonné nga jël ñu ne la ñu ngi séntu ay taw ci béréb bii béréb bii béréb bii loolu mu lay permettre vraiment ngay mën a <hesitation> ngay mën a <hesitation> jot si informations yi ba pare di ko jëfee mais ñi nga xamante ni dañ gën a sori <coughs> ñu ngi am ay xalaat yoo xamante ni dañ koy def parce que bon dafa am <hesitation> lu ñuy wax groupe de travail pluridisciplinaire GTP loolu dafa am ay prévisions yu muy joxe si fukki fan léegi prévisions yooyu si biir fukki fan yi dinañ xool nan la ñuy def ba ñëpp mën si jot am na ñoo xamante ni mënuñu déplacé wu am na ñoo xamante ni fi ñu dëkk amuñu courant mënuñu déglu rajo bi <inhales> am na ñoo xamante ni dañu seen téléphone waaw mën na chargé jékki-jékki saa fay donc bu ñu naree am information bi dafay métti mais ñu ngi xalaat maanaam taxawal lu ñuy wax ay tableaux d' information <noise> maanaam gox ak goxaat yu nekk maanaam bu nekk <hesitation> fu mu mën a nekk si région de Kaffrine am na foo xamante ni si biir région bi def nañu fa def ay tableaux d' information même fii si département de Koungheul parce que defenaa Touba Gouye am na benn Darou Bambara bon je pense ne Idda Mouride aussi am na tableaux d' information yu fa nekk donc yooyu dafay permettre population yi maanaam <hesitation> laata fukki fan yi di jeex maanaam laata fukki fan yi di ñëw ñu mën a xam kañ lay taw parce que tableau la boo xamante ni dañu koy def sur la place publique ci place publique ak fi ñëpp di daje si dàtt yi foofu la ñu koy def nga xam ne bu ñu jugee rek bon même bu ñu déggul rajo bi bu ñu xoolee ñu bind si tableau bi dinañ xam ndax tey day taw day naaj wala day ngelew

wala dañuy am ay taw yoo xam ne day ànd ak ay kaddu maanaam ay dënn <noise> yooyu yëpp vraiment ñu ngi siy xalaat pour que vraiment <hesitation> information météorologique gën a law fépp fépp ba ñëpp mën si jot incha allah
jërëjëf <hesitation> am na solo mbokk auditeurs mbokk auditrices Koungheul FM oui xam naa ne it <hesitation> ku bëgg a participé mën nga woote si 77 355 38 19 <hesitation> nga daal di joxe sa contribution wala soo amee benn laaj mbokk mi asalaamaaleykum mbokk mi asalaamaaleykum
asalaamaaleykum <noise>
<noise> waaleykum salaam waññil rajo bi waññil rajo bi <noise>
<noise> na ngeen def
ñu ngi fi
ana waa kër gi
alhamdulilah
ñu ngi kontaan si émission bi bu baax
waaw kan la
man El Hadj Ba laa tudd
El Hadj Ba El Hadj Ba déggumala bu baax de
waaw El hadj Ba
waaw El Hadj Ba waaw
<noise> ñu ngi rafetlu émission bi gars yi ñu ngi ñuy joxe ay xam-xam bu am solo <noise> ñu ngi kontaan si émission bi bu baax a baax jërë ngeen jëf
<noise> jërëjëf jërëjëf El Hadj Ba <noise> wootee foofu ca <noise> Pire Nango kaddu yooyu am na solo <noise> jëlaat mbokk mi asalaamaaleykum <noise> allo <noise> allo
allo
sëñ bi tur bi fooy wootee <noise>
waaw Seydou <noise> na nga def
alhamdulilah <noise> sant yàlla bu baax
yaa ngi si jàmm
<noise> <hesitation> tur bi naka la fooy wootee
waaw kay yéen a ngi si jàmm
sant yàlla alhamdulilah
waaw kontaan nañu si émission bi de ma ne kontaan nañu si émission bu baax
waaw
<noise> waaw man la Saliou Diallo maa ngi wootee Touba ville <noise> <hesitation> wax dëgg yàlla liggéeyu maanaam météo moom rafetlu nañu ko lool bu baax a baax <noise> ndax <hesitation> in information yi muy jàllale wax dëgg yàlla man neex na ma trop ndax ñu am nañu suñu benn boy boo xam ne heure bu ñu ko envoyé message dinaa waaxu dem ba ci moom laaj ko maanaam mété si wàllum lan lañ wax fii journée bi wala lan lañ wax si semaine bi <noise> lieu bi ni mu dugal si affaire bi ni mu demee nii maanaam <hesitation> kii agriculture <noise> tamit war na ñoo mën a mel seen foofu pour ñu mënoon a gën a yombal liggéeyu ANACIM bi bu baax a baax maa ngi rafetlu émission bi bu baax a baax wasalaam merci
jërëjëf <noise> jërëjëf yow it ñu ngi lay jaajëfal am na solo mbokk mi asalaamaaleykum <noise>
salaamaaleykum
waaleykum salaam wa rahmatulah <noise>
<noise> Seydou Ndiaye nakamu
waaw sant alhamdulilah
<noise> yaa ngi si jàmm bu baax
ayca bisimilah
alhamdulilah sa waay jooju nga nekkal si rajo bi waay ji pour li waay noonu wax li nga jàng ba xam ko rek nga mën a xam moom te booy wax itam loolu rek moo moo la leer moom ngay wax

bu bu ñu yàlla mayee nag pour ñu leeral ko doomu aadama yi

jërëjëf xam naa sa réseau baa ngi daw de <noise> jaajëf
jaww ji ñooy dem di leen xamal lépp si ni ñuy doxalee

yàlla na ko yàlla defal jàmm waay
jërëjëf
yàlla na ko yàlla barkeel garab
amiin
barkeel liggéeyam moom wax dëgg yàlla li muy wax moom maa ngi koy déglu moom man Sakho Ndao la Taba
jërëjëf Sakho Ndao Taba
jaajëf waay yàlla na ko yàlla defal li mu bëgg rek barkeel ko
merci beaucoup
yéen ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi leen di ñaan yàlla yokk leen jàmm <noise> ak salaam ndax li ngeen di <noise> xamal nit ñi moom baax na lool wax dëgg yàlla
merci beaucoup <noise>
jaajëf waay jaajëf
<noise> jaajëf Sakho Ndao <hesitation> jaa ngeen jëf yow tamit mbokk mi asalaamaaleykum <noise>
allo <noise>
allo oui
waaw na ngeen def waay <noise>
sant yàlla bu baax tur bi naka la ak fooy wootee
kontaan nañu si émission bi Saliou Ndiaye Amndalaay Thiameen
Amndalaa Thiameen
oui
aha bisimilah
tey rek maa ngi koy waxtaan <noise> ak sama benn xarit El Hadj Seck
waaw mën nga waññi rajo bi tuuti <hesitation> <hesitation>
man ne ko man de damaa jëfeewut woon <noise> waaye déggoon naa tey ñu naan dina taw
<noise> waaw <noise>
<hesitation> xam naa ne <noise> su ma jëfeewoon seen xalaat konoon du ma woon xëy si Koungheul tey <noise> ndax man toujours dama leen ay déglu te di topp <noise> seen tegtal <noise> très bien météo bi moom am na solo trop trop trop trop kuy déglu ay xalaatam te jëfee ndigalam moom baax na si baykat yi trop trop trop <noise> jërëjëf <hesitation> li ma koy laaj daal mooy problème mu dënnu yi moom lan mooy aar bi <noise> ak nan la ko nit di moytoo loolu daal moom foofu daal laa des a leerlu ci waxam daal <coughs>
jërëjëf dana si ñëw
<hesitation> <hesitation> incha ar allah

kontaan naa trop <hesitation>
jërëjëf merci beaucoup <noise> allo <noise> allo <noise> sën bi tur bi fooy wootee <noise>
asalaamaaleykum <noise>
waaleykum salaam <noise>
waaw <noise> ñu ngi jégalu si loolu <noise> man la Gagny Fall
Gangy Fall yow dinaa la alamaan de doo waññi sa rajo
waaw nangu naa nangu naa Seydou tey dafa am lu ma tax a jóg <hesitation> gannaaw bu ma rafetloo émission bi ba noppi waaye li ma tax a jóg mooy dinaa jaar service commercial bu la neexee ma wax ko léegi du tere ma fay communiqué bu la neexee nga jël ma si suuf ma wax la ko quoi
déet bu fekkee am na looy kii kay nga woo Fadel Ba mu mu jël la foofu directement
Fadel dama koo woo mënu ma ko jot Mor Sall ma woo ko mënuma koo jot

allo oowal Mor Sall <noise>